Eqizi dea besan issippe kushe kushe oyiketida asati hawuliten dosona eta sintaraka eqizi diro adden ne macca asay deosona.

Gitta de'eba besan dunguza qophera huphe woxidi ba kushe toora oyikidi eqida hezu gamo cimati de'osona

Ketha gidon eqidi ba kushen maygira pone oykidi hasayishe diza issi adeynne iza miyera utidi diza nam'u macasati dosona

keeththa karen diza denba bolla sa7an wodhi uttidi katha besanera besanera miza daro macanne adde nayti doosona

porqoro keeththa dan7on shiiqidi eqqidi warqatan xaafishe deiza daro macanne adde asati beettosona

issife oyketidi diza pooqe keeththay dalgay weettees izas guyeranne miiye baggara adussa makina ogey de7ees

Booththa qalamen deettida qorqoro keeththa garsan eqqidi nam'as haasayiza nam'u addeti de'oosona etappe gede haakkin daro asay beettosonna.

Gita keeththa giddon daro issi medho oydey de7ees he oydeza sinthara uttidi deiza daro cee gade asati deyoosonna.

gita gita mithati deizayssa matara biitta shiiqidi aykon kamettidi deees issi addeyka eqqidi poto denthishe beettes

Booththa qalamentiyettida gita keeththa dan'ora hamettishe diza daro asati de'oosona etappeka nam'u addeti issife eqqi haasayosona.

mithay diccishe dizayssa sinthera gaammo dunguza qoobe woththidi dunguza maydi iza bolla booththa afila maydi issi kushen tooranne maata oykkida dere cimay doosona

woddida keeththa dan7on daro uuthati doosona woddafe ha baggan qasse denban mela uttidi de'izanne eqqidi deiza asati doossona

Hega adarasha gidon keehipe daro oydeti de'osona he oydeza bolla uthidi xaafishene siyishe diza ceega asay de'osona.

Botha qalamen tiyetida mabirateyka xofiza Gita adarasha gidon daro oydetine he oydezan utida daro asati dosona

keeththa giddon be qodhdhen dunguza pooxa may'idi issoti issoti qasse be huphphen dunguza qoope woththidi uttidi de'oosonna

Gita boththa sharan kamettida keththa garsa daro gammo dunguza qoobe woththidaynne dunguza kote may7ida cima asay de7oosona.

nu iza gita addarasha giddon daro booththa oydeti de7oosona he oydeta bollaka uttidi de7iza daro macanne adde asay beettosona

sharan medhetida keeththa garsan xaraphe bolla gaammo dunguzay hiixettidi deees he xaraphezanka daabbo gitay dizayssa qanxishe diza daro ceega asa

Hungita dalga addarasha giddon daro booththa oydeti de'oosona he oydezappe issi sinan uttidi dawutaren xaafishe diza daro ceeygadeti do.

Mithan daasettida keeththa garsan gaamo dunguza huphen qoobe woththidi kooteza kamaydi kushen maykirapoone oykki eqqida issi addey dees.

be wophphe bolla dunguza qoope woththidi dunguza pooxa qoodhen maydi dunguza koote maydi ba kushen toora oykkidanne issi booththa fila mayida dere cimati beettosona

Be hu'e bolla booththa gaamo dunguza wothidi dunguza koote may7idi be kushen toora oykkidi diza heedzdzu cimatinne etara diza asati doosona.

Keeththa giddon be huphe bolla booththa qace qaccidi booththa qamise may7di booththa laxana maydi uttida daro aayeti de7oosona

Poqe keeththa garisani diza makina miyera eqida botha qamise mayidda namu maccasatara namu ammibbasadare mayida asati dosona

Keehippe dalgganne dembba bessan eellidi pociza haaththay penththay beeththees;iza eqqi xeellishe diza oyddu adde asay doosona.

Oge bolla eqqidi diza issi ceega aawara issi aayora issi macanara booththa qamise maydi eqqidi doossona.

Gita denba besa adhi adhi dicida mitatine matati daroy des iza bola yarikane haththe baidi eqida heedzdzu maca asati deosona.

Dembba bessan issi medho koote mayidi eqqida adde asay doosona. Eta guyera qasse eellida Abba haathay beettees.

demba bessan mithanne maatan keexettida gatta keeththay deees keeththa karin uttida issi addera eqqidi komputere oykkida hara adderad

mithan keexettida keeththa garsan mole asho shukishe diza issi addeynne iza guyera eqqidi diza nam'u asati doosonna

denba bessan gita wolqama mithay deees he mitha garsan qasse eqqidi be kushen guufe massara oykkidi deisa adde asaynne issi macas yada

Wora giddon diza maatan eqqidi diza issi gita harey deees izappe he bagga sinthera gita abbay beettees

Zuma tana daanida bessan diza gita denban maatamishe deiza daro dorsatinne miizati deyoosona etappe xadera gita gita mitha.

Taaddizagita abba giddon de7iza guutha zuma bolla woray deees izarakka oykketidi ha baggan qasse xanxa ga.

Gita adarasha ketha gidon Be oyden be oyden uttidi issi issi kompideren daro yelaga nayti doosona

oyde bolla uttida yelaga maca na7iya ba kushen silke bushechashe zo7o koote may7ada xaaraphe bolla komputere wothada sinera tukke uththada

Issi addey booththa koote mayiday uttidi dess iza guyera qasse dumma dumma medhdho qallame tiyettiday bettes.

Keththa giddon daro giita gidida mashineti de'osona. Uttidi qasi koniffitere bolla xafishe diya nam'u addeti de'osona.

Asippalite ogey deesi he ogeza kanithara qase gita borata mabirate pole matani matani eqidatine mabirate xomippizayit

Gita denba besan be huphen issi medho qobe wothidi botha afela may'idi kushen alanga oykkidi diza c'ima asay do.

gita denba bessan eqqidi de'iza gita mashiney de7ees imashineza miyerakka eqqidi ooththi shediza adde asay de7oosona

denba bessan eqqidi diza mitha bolla maburaate gaane qachishe diza adde asati doosona hara daro asay eqqidi eta xeello.

Gita gita zumati de7oosona he zuma bollanka daro aadhdhe aadhdhiti diza worati beettosona.

gita denba bessan biratara medhetida solareza ooththidi micishe deiza daro ceega adde asati de7oosonna

keeththa giddon oyde bolla uttidi deiza heedzdzu asay doosona etappeka nam7ati uttidi xaafosona issoy maykirapoonera haasayishe dees

Makinay keehippe daroy caani caanidinne ogeza bolla eqqidi dees. Iza garsaraka keehippe daroy asay hamettishe doosona.

Keeththa karen diza dembba bessan madabara kumeththi dhiilleynne zaytey issino issino giidi cugan daroy de'es. Iza guyerakka eqqida asy dosona.

Laxana mayada huphe laalada silke haasashe booththa qamise mayada diza issi ceeyga macasiya bettawus.

Hoge duunan diza eteme maashineppe bira kessishe dizanne bezokkon bursa bayidi bira idimmidi diza daro asati doossona.

Makina oge xanxara asay hamettiza oge miyel keexettida keeththa giddon uttidi de,iza asatinne mabrateykkah bessan xompishee.

Makina oge doonandiza keeththa karen uttidi de'iza daro macasati doosona heogezanka issi baggara zaytey hayllanderanne dhiilley uttidi beettees.

makina ogera duge yiza issi booththa makinay de7es ha bagga xanxara qasse heedzdzu macasati zambiley oykkidi duge yishe doosona

makina ogesanxan diccida gita gita mithati de7oosona he mithata garsenka oyden cugatidi uttida adde nayti oyddi de7oosona

Keetha giddon keehippe daro oyddeti de'osonna. He oyddezan uttidi de'iza daro maccane adde asati beetosonna.

Huphphe bolla karetha qobe wothidi, karetha mayo maydi de'iza ceega adde asati de'osona, eta guyera hahon keeththay de'es.

Keehippe giitta keththa garssan issi medho mayo mayida adde asatinne eetta guyra qase hara qoommo mayida asay dees

Qorqqoron keexettida keetha sinthan daro biitta goyizanne kaashiza makinay oyddi doosona. Eta sintharakka daro addeti eqqidi beettoosona.

Gita dalka ogera issime dhoqoobenne issime dho kootera issime dho surera may7idi isporte ooththishe diza poliseti doosona

zo7o qalamen tiyettida makina bolla amarathon xaafettida sharay kaqetidi deees he makina miyera issi medho may7ida nam7u addeti eqqida

Keththa giddon manburatey xoomppishe de'es kehippe daro oyiddeza bolla kummidi uttidi diza daro maccanne adde asayi doosona.

Keehippe gittanne addussa qalammen tiyettida poqqe keththay de'es. He keeththa sinththan ogge mabratte daaroy bettes.

Qorqqora keththa gaththan issi addeyinne maccay bettoson.

Ketha giidon abasadere mayidi issipe shiqidi eqidi deiza daro cega ade asati de'osona

Simintoni medhetida wulappe gaathara keeppe gitta wolqama mithati daroyi betosona, he wula bollaka xuufeyi xaafetidi Desi.

Booththa qalamen tiyetida keeththa giddon oyddu ceega adde asati doosona. Ettappekka issoy pooxa huuphe bolla wotidi de7ees.

Kehipe Gita katama gidon adusa katamay de'es keetha sinthara epiza adusa ogezara pudene duge hamutiza makinay beetes

Gita adussa pooqe keeththati doosona eta sinththera hemettidi yiza daro ceega asati beettosona. Eqqidi diza makinatikka doosona.

Buro kexetetha bola de'iza kethay kethan eqidi issipe hasa'ishe diza daro c'ega adeti de'osona.

gita dalga kataman aadhdhi aadhdhi deiza gita pooqe keeththati do7oosona issi pooqe keeththa sinthara efiza ogen asatinne makinay bishe dees

Qlamenti tiyettida keeththa wula doyishe deiza issi cima aaway deees iza guyerakka diza daro macanne adde asay doosonna

booththa qalamin tiyetida keeththa giddon shiiqi eqqidi zooretishe de7iza daro adde asati doosona

Keehippe lo'iza qalamen tiyettida gita pooqe keeththay deees keeththa garsara hemettishe diza asafinne iza sinthen diza makina ogera biza motorey deees

keehippe lo7iza hadussa pooqe keeththay de7ees keeththa giddora qasse diccida gita mithaynne denba bessay beettees

dhuma bessan keehippe gita pooqe keeththati de'oosona he keeththa giddonka qasse dumma dumma bessara maburatey xompishe de'ees

danga keeththa giddon issi eqqida gita mashiney de7ees iza xeellishe eqqida keehippe daro macanne adde asay doossonna

Booththa qalamentiyettida keeththa maburatey xompishe de7ees he keeththa giddonka eqqidi de iza daro macasatara addetara doossona.

booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon oydeza bolla uttada xaraphen kushe wothada diza issi aarissa macasiya deyawus izi guyerakka booththa oyde

geeththa giddon issix araphezanne oyddu oyddu oydde gididi cugan cugan uttidi doosona he xaraphe bollanka komputerey deees

Keeththa giddon issife shiiqi eqqidi deiza daro ceeza adde asati deyoosona etappeka heedzdzati aypemanade.

Geype lo,iza booththa qalameninne tiyettida pooqe keeththay deees iza sinthenka booththa eqan eqan tooketida dicciza putey dees.

Danga addarasha keeththa giddon uttidi deiza daro macanne atte asay doosonna eta sinthanka gita xaraphey uttides.

ooththoso keeththa giddon issi booththa shurabe mayida addey uttidi komputere bolla xaafishenne dawutarezan xaafishe deees.

keeththa giddon oyden uttidi dei'iza cima asati be kushen guufe oykkidi qoobe huphen wothidi macati qasse gaabe may7idi doossonna

Aakime keeththa giddon oyden uttidi diza nam77u macca akimetinne eta sinthera qasse oyden uttidi diza issi ceygadera doossona

keeththa giddon oyde bolla uttidi xaafishe maxaafa dooydi issi sinthara deiza ceegada aasayi shisishe diza akimeti doossona.

booththa qalamentiyettida aakime keeththa kifile giddon issi maca aakimey uttada warqatan xaafashe duunan aykko tuccada daa

Keeththa giddon oyde bolla uttidi zaraphe bolla qas ushsha woththidi uyishe diza asay de7oosona issoyka.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon daro ceega adde asatinne yelaga asati shiiqidi issife haasayishe eqqidosona

keeththa sinthan wula matara oyde bolla uttidi diza issi booththa koote mayda akimera issi acima macasara do

issi qeerina idimmada uttida aaya de7awus issi aakimezikka qasse na7ees duunan dhale qollana deshe dee

booththa qalamen tiyettida keeththa karen eqqidi ba kushen aakime keeththa mashine oykkida addetinne eta guyera oksijime iqay de'ees

Dalga ketta garisan daro daradhetinne oyideti de,osona qasi issippe iqidi kushe baqida daro cegga asati de,osona

Gimmbeninne birattan direttida dirssayi de'esi he dirssa bolla tophphiya banddirayi salletidi de'esi qasse ammaratho xuffeyikka xaffetidi bettes.

Giita wolqqama abba xanxxan kexxetishshe diiza giita pooqqe keththay de'es he keththaka yuyidi xellishe diiza ceega adde asay bettosona

Lo'iza keetha giddon eqidi de'iza maccanne adde cega asati de'osona .eta miyeraka daro oydeti betosona.

Maata keeththada haniza keeththay gitay de'es. He keeththappe pudera qorqoro keeththaykka deesi. He keeththay gimben direttidi de'es.

xalamen tiyetida ginbe keeththa karen kaqetidi diza booththa shurabeti doossona he keeththa sinthanka dooretidi diza biittay de7ees

gita dalga kataman daro pooqe keethtshati beettosonna he katamara efiza adussa oge bolla qas daro makinati asati be

tamare keeththa dirsay simntooninne qorqoron direttidi deees dirsafe gaaththara daro kifiletinne gita gita mithati de7oosona

makina oge xanxan yanxila micidi iza garsan oyden uttidi diza issi macasayra izeta yuushun eqqidi diza hara asaykka doosona

qaalamentiyettida keeththa giddon nam7u issi medho dunguza shurabe may7da yela gattuma naytinne eetara diza daro yela gadeti doossona

gita denba bessan guuthu guuthu dicishe diza maatati doosona issi ceeyga addeyka ollabokkidi puute tokkishe deees iza guyera nam7u addeti puute oykki eqqidi

gita dalga makina ogera ambasadere maydi gishe diza ceeygadetinne booththa qamise mayda macasati de7oosona

godetta ishe diza gita dalga gade gitton ba kushen akafa waale konte oykkidi diza daro macasati doosona

gita dalqa makina ogey deees he ogeza xanxara hamettishe diza asatinne asatappe baggara qorqoron direttida gibbey beettees

qorqoro keeththa karen diza denba mithaynne heedzdzu cee gadeti de7oosona etappeka nam7ati zo7o koote mayi

Kehipe denba asfaltey diza bessan xanxara de'iza keeththay dees he keeththa giddon eqqida daro makinati doosona.

zo7oninne bulla qalamentiyettida pooqe keeththay deees iza dan7ozikka siminton medhettidi dees izan eqqida issi addey haahora beette

Dembba bessan keththay giita giitta miththay de'es keththa miyyerakka issippe eqqidi deizza daaro adde asatine nam'u maccasati dossona.

Qalame ti'etida ketha giidon na'mu sati na'ati issi medho mayidi maxapeni xapishe utida etape sintha daro asay uttidi do'sona

Keeththa giddon issi medho meraqa mayo maydi eqqi diza daro macanne adde asati de7osona

Keththa giddon daro ceega adde asati oshachcha kushe dhoqu histidi eqqidosona eta miyerakka issoy kushen maygirafoone oykkidi haasa'ishe

Siminton direttida keeththa giddora ke ishe wula sinthen eqqida daro ceeyga adde asaynne issi macasiya do7osona etikka.

Ogge doonara iitaynne haroy gogidi biza dichche giddon de'iza iita akafan kessishe diza adde asattinne qase xanxaraeqqi fittiza

Oge bolla eqqada diza issi makinay de'es iza miyyeraka diza iita piton pittishe de'iza maccanne adde asati doosona.

Kehipe demba besan asfalte ogeza pitishe diza ade nne mac,a asati de, osona eta sinthanka issi makinayi eqi de,ees

Makina oge bollan be kushen pito oykkidi ogeza pittishe de'iza daro maccanne adde asati de'osona.

Demba makina oge bolla xompiza mabirate daroyi de'ees he ogezan eqiza issi makina miyera ogeza pitishe diza daro ade away dosona

makina oge bolla eqqida issi gita aysuze makinay deees iza giddonka asati beettosona ogezappe xanxan eqqida asayka daroy dees

Mithan medhettida gaaren caanettidi deiza daro iita iqati doosona etappe miyera issi naay bezokkon borsa ba ide eqqides.

Keththa giddonni kareththa mayo mayid eqqida be kushenni ayiko qommo oyikkidi diza issi macara issi adera dosona .ettarakka issi macashshiya dawus.

keeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphe bolla qasse daro komputere woththidi issi komputere zara xaafishe diza issi yelaga adde naay deees

Kuwasse denban eqidinne hemetishshe diza oyddu issi medhdho mayo mayidi kasanchchat dossona issyokka ba shurabe koxid kalo eqidess

Kehippe Gita worra matara efiza oge bolla kushen maata oykkidi gaammo dungguza qofe huuphphen wothidi dungguza kote mayi eqida c'imatta asay

Kuwase Kase dennibanni xeelliza asayi uttiza bessanni kehippe daro xeelliza asayi dosona.birata bollanikla tophphiya banidirayi miccetidi de'ees.

Keeththa giddon kaqetidi diza xuufera diza sharay de7ees. He keethan issi medho kareththa booththa woobe huphohen woththidi oyden uttida daro asay doosona.

Gita addaraasha keeththa giddon daro maburatey xompishe de'ees izan issi addey uttidi bi ayfe bolla manaxire woththidi booththa qoobenne booththa koote mayi dees

Keeyippe dalga makina ogera be kushen aykko qommo xaafettida warqatantara daro oykkidi ogara yishe diza daro macanne adde asay do.

Qorqonon keexettida keeththa garsan ba kushen xaafettida warqata oykkidi eqqidi deisa ceeyganne cima adde asatinne macay doosona.

makina ogera ba kushen tophiya bandira oykkidi booththa shurabe mayidi guppishe yiza daro asay beettosonna.

Booththa qalamen tiyettida keeththa sinthan eqqida gita makinay de7ees makina sinthara diza oyddu addera issi maccasara deettes.

Keeththa gidon bothane hara medho magarajay micetidi deas iza sinten mayigrapone oyikada botha qamise mayada eqida arise macasiya dawu.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon uttidi deiza macanne adde asay doosona eta sinthen xarapphen maykirapoonera hayllandera haaththey dees

booththa qaalamentiyetida keeththa giddon keehippe daro komputereza bolla issoy issoy be komputeren xaafishe deiza maca asati doosona

Booththa qalamenti yettida keeththa giddon mela uttidi diza oydeti deettes he oydeza miyera eqqidi de7iza daro ceey gade asay doossona.

teipelu iza booththa qala mintiettida keeththa giddon uttidi deiza nam7u macatara issi adde asara beettosona

Makina ogera issi medho mayo mayidi issi medho tanbure oykkidi salpera salpera yishe diza daro poliseti doosona.

Keeththaa giddon oyde bolla uththidi be metsaafen tsaafishenne woraqathan tsaafishe diza daro polisethi de7oosona.

Keeththa giddon keehipe daro macanne adde poliseti doosona etappeka heedzdzati be oydeza bolla tirafike qoobeza wothida.

denba bessan issi medho qoobe aathidi apoolise may7o may7idi be sinthan massara woththidi diza daro adde asay doosona

Qaalamen tiyetida keeththa giddon issi polisey eqqidi be kushen warqatenne iskirto oykkidi haasayishe dees iza sinthanka daro poliseti doosona

Geeththa giddon booththa carqay hiixettida xaraphe yuushon uttidi deiza poliseti doosona xarapheza bollanka qeeri hayllanden haaththey deees.

keeththa giddon daro issi medho oydeti doosona he oydeza bolla uttidi de'iza keehipe daro adde asaynne maca asay doosona

Gita Botha cana makina sinthan eqid de'za oyddu cega adde asat dosona. Etappeka issoy huphen qope wothides.

Goyetida gade gidira hemetishe diza asatinee issi duniguza poxa mayida adey yarikanera pute hathe ushishe des

Namu'u amibasadare mayida cegga ade assayi maqasseni ayiko qanixishe dosona etta miyeraka nam'u botha qamise mayida maccasati betosona

gita dalka denba gadeza giddon zeretidi kaxiday melida gistey deees he zeretha gaaththan eqqidi diza heedzdzu ciey qa

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon oyde bolla uttada de7izay issi aarise macasiya de7awus izi sinthera xaraphe bolla daro maykirapoone uttides.

Sharan daasettida keeththa garsan huphen gammo dongoza woththidi dunguza koote maydi be kushen toora oykkidi deiza daro dere cimmati doos.

booththa sharan kamettida keeththe garsan booththa gaabe may7di oyden uttida issi addeynne iza guyera be kushen toora oykkidi booththa gaabe may7i eqqida gammo cimati doosona

Keehippe gita gidida sharan kamettida keeththa garsan eqqada aykko qommo bayzashe diza issi macasiya deyawus izi sintherakka daro asa eqqida

makina oge bolla eqqidi de'iza nam'u ayssuze makinati doosonna eta guyera be kushen kartonera aykko oyikki eqqida cega adde asay doosona

zo'o galamen tihettida keeththe giddon tophiya kawoy karetha kote maydi uttidi de'ees iza sintherakka heedzdzu maykirapooney eqqides

Qorqoro keeththaso giddon oyde bolla uttidi deiza daro macasay doosona eta sinthanka saanen qin'ishaynne daaboy uttidees.

Tamare keethetza kifile giddon be oyden uttidi pe dawutare micidi diza issi qeeri tamare naay de'ees iza sinthan izara haasayiza cey gadeti doosonna.

mithan kexettida keeththa giddon oyden uttidi tuki ayfe shayiza issi macasayra siney sinthan daroyde daro asati macatikka sinthan uttidosona

Keehipe gita addaraasha keeththa giddon daro ambasadere mayda ceegadetinne qamise boothu mayda macasay kushe ushacha denthidi doos

geyppelo iza booththa qalamentietida keeththa sinthan tophiya wandiray eqqides tophiya kawoykka eqqidi iza sinthan nam7u hara dere asati salantettishe doos

phorqoron mithara keexettida issi bagga qasse sharan kamettidayssa garsan daro matha kuti de7oosona etay baggarakka woray beeta

keeththa karen dunguza sharbe may7di issoti issoti qoobakka woththidi diza macanne adde asay de7oosona

Denba bessan diza mitha garsan eqqidi qorqoro oykkidi deiza macanne adde asati de'oosona.

booththa qalamentiyettida gita addaraasha keeththe giddon uttidi deiza keehippe daro ceeygade asay doosona etikka

hu7he bolla zo7o qoobe woththidi maykirapoone kushen oykkidi eqqida issi ceeyga addey soo giddon de7ees

Gita pooqe keeththa garsara daro mithati muuze uuthati beettosonna iza sinthandisa ogezan keehippe daro asay eqqidi doossona eta sinthanka may'oy dees.

Keeththa giddon birata saaneza bolla keehippe daro lo7iza lo7iza qumati doosona hessaka be saanen ekkiza adde nayti doossona.

benba bessan para togidi be kushen gondallenne toora may7di diza daro asay de7oosona

Keehippe dembba bessan daro asay shiiqidi issi baggay sa'an uttidi baggay eqqi doosona. Eetika yarkanen haatha mala oykida.

Keehippe addussanne lo'iza poqqe keththatti maatan maatan kexxetiddi ushshachaninne hadirssara dosonna. Iza giddora iffiza oggen daro asay uttidi eqqidi de'ettes.

Kehippe daligga bessani makinna charigiza mashineyi eqi dessi iza guyera darro makinati ketha garissani eqidosona.

Karen diza gita miththa kuwa garsan oyde heera haara dizaysa bolla uttidi na'a idimmidi diza daro maccane adde asay doosona.

denba bessan daro gita gita shancatanne qeeri shancata shiishshi woththidi eqqidi diza daro macanne adde asati doosona

Shoore xanxan woddishe diza biitta matan keexettishe diza simintoy beettees izanka shuchchay shuchchay boro wodhishe dees

Daro biratatinne shuboti eqqidi de'iza bessan issime dhoqope wothidi issime dhoqo temaydi eqqida oyddu adde asay dosona.

zo7o qaalametetida pooqe keeththay deees iza sinthara efiza oge bollan eqqidi de7iza daro bajjaje makinati doosona

giya giddon keeththa garsan uttidi dumma dumma miishata shunkurte lo7ome burtukane qaare bayzishe diza macasay doosona

oge duunan uttidi muuze abkato bayziza mac asati doosonna eta sinthera diza oge zara duge bishe diza gita nam7u baase makinay dee

Kuwaase kaasa denban kaa'ishe deiza kaasanchati daroy beettosona etikka zo'o qonxara cililora galal'ora diza shurabera mayda.

Soore bolla mitha zokkoy de'es he zokkozappe pinthara woddishe diza biitta matan eqqidi shooreza xeellishe diza macanne adde asaydo

Qorqoro keeththa sinthan diza ogezan ba zokkon shanca bayidi be kushenka hara eqata oykkidi eqqida daro asay beettosona.

Keetha giddon soofa oyde bolla uttidi telefizhinen kowaase kaassa beyiza nam'u macara heedzdzu addera doosona

Xuma bessa dembba oydee shiiqidi cugan uththi des; he oydethi dizaysappe sinththara thama eeththidi shaayise dizay issa addee beeththees.

Gita dalgga gibben keexettidi matan matan diza qorqqoro keethatinne pooqe keethay de7ees.he dembba Sharan kametti kametti diza keethatikka doosona.

Guutha zuma garsan keehippe gita woray de'ees hewora xanxara borsa ba'ada sure gittha eqqida issi yela ganay deyawus.

gita gita zumati dizayssa issinan eqqada ba kushen dhoqu histada borsa ba7ada diza issi macasiya beettaws

hahora beettiza zumati de7oosona he zuma garsanka diza denban daro worati beettosona woratappe ha baggara issi makina ogey beeti

Wora giddon daro gita gita mithati de7oosona he woran qasse issi qeeri naaynne issi yelaga naay mitha oykkishe doos.

wora giddon daro mithatinne maatati aykkoy de'oosona wora xadera efiza oge bolla eqqidi de'iza daro asati doosona

Gita gita zumati de7oosona ezumappeka sinthara issi medho shurabe may7di issife shiiqi eqqidanne uttida addenne macanayti doosona.

Gita zumaza matan daro woray deees he zuma bollaka topheya bayndirey may7idi eqqida issi yela ga adde nay dees.

Makina oge bollan eqqidi deiza nam'u booththa makinati doosona he makinata sintherakka issi medho may'o mayda yelaga nayti doosona

Guutha guutha zumata garsan keehippe gita abbay de7ees he abba bollanka maatay diccishenne iza xanxara mitha gitay beettees.

Giya giddon zambilen zaal7ishe diza daro macasati doosona etappeka heedzdzu yelaga nayti qasse issife idimettidi eqqida.

Woyshan direktida gibben gelashe diza issi donguza qace qacada dunguzapoxa mayada gaabe dancada diza yela gana'iya beettawa.

Gita zuma bolla daro woray beettees izappe ziiqqi gishin qasse asa gadey daro daro uuthati mithati beettosona.

zuma bolla diza denbabessan issi medho shurabe may7da daro addenne nam7u maca nayti dewoosona

Gita wora giddon daro mithati beettosonna he mitha garsan huphen qoobe woththidi diza issi yela ga naay uttidi dees.

Zuma garsan geyppe denbawessan daro woray beettees ta baggan biratan medhettida miishan zeempidi eqqida issi macara issi addera qoommetti doosonna.

Gita aafo bollara duge goggishe diza haaththay beettees essaka pude simmidi xeellishe dunguza micey oykkidayssi addey dees.

Qorqqoro keeththa giddon issi maccasiya eqqada waraqata bolla xaapashe dawus izi miyeraka issoy zokkon kushe woththidi eqqides.

Thamaare keththaa dembba bessan oyden uththidi diza heezzu thamare na7ithinne salppe bolla eqqidi de7iza daro maccanne adde thamaarethi doosona.

Qorqoro dirsan diretida ketha Karen mitha garsan issippe shiqi eqidi de'iza daro Ade asati de'osona

Keththa giddonni oyidde bolla uttidi de'iza issi adee na'ayi de'ees.izza sinththenni diza xaarphphenni xaafashshe eqida issi macashiya de'awus.

Qorqoro keetha kifileza dan'on borsa be zokkon ba'idi,issi medho yuniforme mayidi idimeti eqqida daro tamare nayti doosona.

Xarphphe bolla kompitere woththada xaafashshe diza macashshiyanne waraqetenni xaafiza issi adeyi de'ees.eta ushshonikka eqqida daro macanne adee asayi dosona.

sharan daasettidayssa garsan oyde bolla uttidi xaraphen warqata woththidi xaafishe diza adde asaynne eta sinthen eqqida daro addeti doosona

ketha giddon be huphe qace qacidi bootha laxana may'da uttida issi aayanne izi miyera uttida asati doosona be kushenka warqata oykke

Qorqoro keththa sinththan diza issi gita miiththay de'ees ha baggara qase kareza xaraphphe bolla kompitere woththada maashinen ooththashe diza issi macashera haratara

Qorqoron direttida gibbefe geeshshara diza oge bolla bizhaamanne sharbe may7ida mac asati salpen doosona eta giddonka issi addey dees

keehippe denba bessan booththa gaabe may'di hara qomo medho fo xaka maydi diza ceeyga adde asay salfe salafettidi doossona

Tamare keeththa gippe gaddon diza tamare kifiliza sinthen issiaddey uttidi komputeren xaafishe deees tamare naytikka iza guyra salfen eqqidoosona

porqoron direttida gibbe gaaththan diza denba bessan oyden uttidi xaafishe diza nam7u macasatinne eta sinthera eqqida daro asay de7oosona

sooppe karen diza denba bessan eqqidi xaraphe bolla warqata wothidi xaafishe diza issi addeynne iza guyera eqqi xeelliza nam7u ceega addeti doosona

simniton direttida gibbe gaaththan salfera eqqidi diza be zokkon na7a ba7ida booththa laxana mayida qammise mayida macasay doosona.

Dita demba maatay diccida bessan qeeri nayti daroy salpera salpera eqqidi beettosona etappe xaderakka.

Gita pooqe keeththay de'ees he keeththa sinthara qasse tamare nayti salpen eqqidi doosona etappe xadera gita gita mithati doossona.

Dembba bessan qonxxanne shurabbe may'iddi isportte oththishshe de'iza Gita ceega ceega adde asay dosonna. Issi addeykka Etta ottisishin

Kuwase kasa demban Eqidi de'izay .Namu kasanchati dossona dembape geshara Qase Gita Gita Mithati Eqiday Betes

Keehippe demba kuwasey ka'etiza besan bootha mayo mayi eqida hezdzdu asatinne issoy poto denthishe, issoy microphonen hasa'ishe dosona.

Kuwasse dembban kaishe deiiza nam'u cuuga kassanchati de'ossona eetikka issi cuugati booththi mayidayssati zo'o macca kassanchata.

Kuwasse ksa denban eqid dhiqanas daniza issi yelaga na'ynne izappe heni bagara salfen eqida ade kasanchchat dossona

Kuwasse kassa denban issi medho qunxara issi medho shurabera mayidi isporte ooththishe diza adde kaassanchcha nayti beetosona.

Ba kushen maykirapoone oykkidi karetha koote may'di uttidiza laxo addey deees iza sinthenka heedzdzu hara maykirapoone eqqides

bolokote dinben direttida gibbe gaaththan qorqoron daasettidayssa garsan uttidi de7iza daro adde asay doosona

Guaase kaassa denban eqqidi issi medho may7o maydi diza issi cuga kaasanchati be kushen issoy wanca oykkidi guppishe de7oosona

Keehippe dalga kuwaase kaassa denban issi medho sura binne issi medho sure may7di eqqida aoyddu addeti doosona

Kuwaase kaassa denban eqqidi diza nam7u kaasanchati de7oosona eta guyerakka qasse darajan keexettida siminto bessay dees

kowaase kaassa denban woxxishe kaa7iza heedzdzu kaassanchati doosona etappe he baggara daro asay utti xeelliza oydey dooya dees

kuwaase kaasa denban issi medho may7o may7da issi cuga kaasanchati yaxishe guppishe de7oosona eta guyerakka issi ceeyga

kowaase kaassa denban ka7ishe de'iza nam'u issi cuga kaasanchatinne issi hara cuga kaasanchay de7oosona etappe he baggara gita gita mitha tibettettes.

kuwaase kaassa denban qeeri nayti kushe baqo kuwaase kaa7ishe doossona etaka xeelliza qeeri nayti doossona

issi gaammo dunguza koote maydi dizanne kuwaase kaasanchay issife nam7ay be kushen wanca oykkidi eqqidosona

kuwaase denban ka ishe diza daro maca ka sanjhati doosona etappe ha baggara qasse kushen bokse eqa aaththida eqqida yelaga nayti doo.

gita keeththa giddon be shurabe koxidi kushe dhoqu histidi eqqida daro yela gadde nayti doosona eta guyerakara asay eqqidi beettosona.

Keeththa gatten diza gade gitton eqqida karetha may7o may7ida addey be kushen magaze oykkidi mitha yedhdhidi qanxishe de7ees.

Buro oosetetha bolla diza makina oge dalggay de7ees izara hametishe diza asatinne keehipe daro makinay beetes.

Gitta abayi de'es he aba bolla dicida matatinee gashe mithay de'es aba xanixanika wogoloy de'es

oge bolla eqqidi de'iza motoreti dosona, eta sinthenka eqqidi diza macanne adde asati beettosona.

qorqoron direttida gibbe gaaththan eqqidi diza asay doosona he qorqoroza bolla zempidi de'iza nam'u motoreynne nam'u saykile de'ees

Makina oge bollara pude daro yarkaneta haaththa caanidi pude biza issi haregaarey dees iza sinthera dugeiza issi motorey beette

Oothetishe diza ogezan daro oge woththiza makinatinne hara makinati doosona he ogezara himittiza daro asayka beettosona.

balga makina ogera duge yishe deiza bajaajeti doosona he ogezara hudenne duge hamettiza daro asay beettees

Gita pooqe keeththa miyera diza ginben keexettida keeththay deees iza sinthan eqqida issi motoreynne issi motoreza laaggiza haray deees.

gita abba bolla bishe diza issi booththa markabey deees iza giddonka uttidi deeqqidi deiza asati beettosona

Galga makina ogera issi medho saykile laaggidi duge yishe diza issi macasara issi addenara beettosona.

makina ogera duge yishe diza issi motorera issi aysoze makinara doosona eta guyerakka qas gita gita mithati beettettes

keehippe gita abba xanxan diza wogoloti de7oosona issi wogolo bolla qasse daro asay de7oosona

Oge dunan keehippe Gita pooqe keethay kethetishenne garsara qase kexetoys wurides , iza karen utida 2 adde asay dosona

Bootha qaalamen tiyettida keeththa giddon oyden uttidi de7iza asatinne eta matara qasse eqqidi de7iza daro asati de7oosona.

lo7iza dalga keeththa giddon be cugan cugan issi xarapphe yuushon yuushon eqqidi de iza daro macanne adde asay doossonna

booththa qalamentiyettida keeththa giddon booththa surera booththa kootera may7ada ba kushen maxaafa mica oykkida issi macasera nam7u addeti izira doosonna

Booththa kalamenti ettida lo'iza adussa pooqe keeththay deees he pooqe keeththa sinthanka eqqidi deiza daro makinati salpera doo..

Gita keeththa giddon oyden uttidi deiza asatinne izeta matara eqqidi diza asati doosona.

ogera issi bajajey sinthe ha yashe dawus issi addeyka qasse gede bishe de7es oshachanne addirsara keeththati doossona

Go'ettishe diza ogezan xanxan doorettida biittay deees izaahe baggara adussa pooqe keeththi nam'i deees.

Taamere keetha giddon be oydden uttidi tamarishe diza daro qeeri tamare naytti de7osonna. Eeta sinththenikka dawutaarey betteesi.

Simminththuwan keetheththida githa ulay de7ees; he ulaykka zo7oninne booththa qalamen thiyeththiday iza sinththen gita dembba bessayde.

Keeththa giddon addusa xaraphe yushon issi medho mayo mayid xana7ishe diza daro tamare nayiti dosona.

Keeththa giddon keehippe daro asay be oydden uththidi doosona. Eta sinththarakka eqidi booththa saledan tamaarisana giza adde de7ees.

lssi medho surabenne gurde maydi issife salpen eqqidi diza kushen burcuqora haaththe oykkida macanne adde tamare nayti doossona.

Tamare keeththa karen issi medho karethanne booththa yuulu korme may7idi borsa bayidi eqqidi deiza daro tamare nayti de'oosona.

Nam7u karethan basa dere mayda addetinne issi booththa qamise mayda macasiya maqasen qanxishe doosona eta guyerakka daro asay eqqidi de7oosona

huphe bolla karetha qoobe woththidi meraqa may7o may7idi be kushezan maxaafanne abeba idimmidi salpera yishe diza daro meraqa tamare nayti dos

Tamarey keeththa gifile giddon be oyden be oyden uttidi warqatan xaafishe de'iza daro ceeygadetinne yelaga nayti doosona.

Ta giddon oyden uttidi warqata kessidi xaafishe cugan cugan uttida daro addenne macasay de'oosona.

keeththa giddon daro maxaafati issoy issa bolla doorettidinne micettidi de7oosona hessaka bayzizanne shammiza asati doosona

Keetha karen diza demba bolla eqqidi, olla bookiza issi ceega addey dees. izaka xeelliza asati doosona.

Makina oge bolla pude bishe diza issi gita isuze makinay dees,iza miiyera pudenne duge hamettiza asati de7osona.

Kehippe daliga makina ogera duge yishe diza makinay betes he makina oge hinixa oge mabiratey biratani biratani eqidi de'es

Makinay ogera pude bizanne duge yishe diza daro makinatine bajajeti doosona he ogezaraka duge yiza hezhu adde asati doosona

Ooge gooyiza maakinay oogeza gooyishe de'es ha baggarakka qase issi oogeza bolla eeqiddi diza ooge Oththiza hara maakinaykka de'es

baasa ogera gede mehe laaggidi biza issi nay de7ees ha baggan qasse eqqidi diza qeeri nayti de7oosonna

simntora medhettida keehippe adussa zokkoy deees iza garsen qasse guutha guutha maatay dicciza bana bessay beettees

Keehippe dalgganne demba makina oge bollan ogeza ooththishe diza issi gita makinay de'es iza miyerakka daro asay doosona.

oge xanxan daro qalamentiyettida qorqoron direttida keeththay deees keeththafe sinthara diza aspalten duge yishe eqqida heedzdzu makinati doosona

Keyippe gita woran daro mithati doosona he wora bollan diza birata dildiyezan daadhdhishe finniza dorsati qeeri nayti.

mitha matan goshsha makinay eqqidi de7ees iza sinthanka nam7u ceega addeti eqqidi doossona etappe xadera daro asay doosona

baasettida ogeza ha7ikka baasidi giigissishe diza shuchchaka maaran maaran woththiza daro ceega adde asati de7oosona

makina ogera haaththe qolishe biza issi gita makinay de7ees iza bollan eqqidi diza asatinne xanxan eqqida asay doossona

issi huphe bolla sharbe guluntada yarkanin yarkanin haaththe duuqashe diza macasiya deyawus izi guyerakka eqqida cey gade asay doos

mithaninne shubon direttidayssa gaaththan siminton medhettida ushsha haaththay deees hessaka eqqidi duuqishe deiza issi ceega macasara

gita denba bessan be qoodhe bolla dunguza pooxa may7di diza ceeyga macanne adde asay bomba doydi be kushe mecishe doosona

Keehippe denba bessan simntofe medhettida ushsha haaththay dees he haaththayay dooydi izan kushe meeceti sheeqqida ceeyga adde asay doosonna.

Denba bessan keeththa keexettidayssa guyera gita simintora medhettida haaththay eeliza bessay beettees iza yuushoyka biratan.

Denbabessa haaththa duuqashe eqqida huphen pooxa goozida issi macasiya de'awus izi guyerakka cee gade asay eqqida.